Ombwa yomomeya yili komunkulo nenge tutye komutunda.

Taya longidha eteyo nenge etsiko lyiimeno.

Oshikunino, oondama nenge tutye omatale gomeya.

Oshikunino nenge epya lyoomboga, methano muka otamu monika nkene oomboga hadhi longwa moshikunino nodhili tadhi monika dha hapa nawa, omboga oyo oshilikolomwa shoka hashi kunwa, hashi longwa mepya onga iikulya.

Omukalo omupe gwokukuna iimeno pamukalo guunongononi gongashingeyi.

Oongombe oontiligane nokatana okatiligane. Oongombe otadhi monika tadhi napa nawa nenge tu tye tadhi li omwiidhi gwa ziza nawa.

Oshikuku shoondjuhwa moka muna uuyuhwena tawu nu omeya nosho woo tawuli iikulya.

Embakumbaku olyo oshiyenditho shoka hatu longitha okupulula momapya getu paunafaalama noku elekanitha omavi . Uuna ngele tatu elekanitha evi lyikale lyiilongekidha opo tuwape okuli kuna iikunomwa yetu yomomapya.

Oshikuku shoo ndjuhwa nenge tutye oshi kunino shoondjuhwa.

Oshikunino shoondjamba moka tamu monika omutate tape ondjamba okulya nenge teyi yamutha mondami.

Emuno lyoondjuhwa. Methano muka Otamu monika oshikuku shoondjuhwa oontiligane dhoka tadhi monika methano ta dhili iikulya no kunwa.

Ongolo Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti hayi monika ya fa ondoongi ndjoka oshinamwenyo shomegumbo. Kongolo ohaku zi oshipa hashi longithwa mokuninga iizalomwa, iipa yokuninga oongaku, omapaya nosho tuu.

Okandama komeya ka tungwa mekuma ko kutekula nokumuna oohi.

Onduli, oshinamwenyo oshile hashi adhika miikunino, yiinamwenyo, methano muka otamu monika onduli, ndjoka ya thikama petemba lyokulila nenge lyokunwa. Nuuna ngele wa adha tayi nu omeya ohayi kala ya tya omagulu ga za kumwe.

Omulumentu a thikama tuulike akwata ohi ndjoka onene okuzilila mondama.

Okandama kokumuna oohi. Okandama okatungwa nekuma ko oke na oopaipi ndhoka tadhi tilile mo omeya. Omu na wo oohi, uuhi uushona mboka wokumuna. Ohi shampa weyi munu oyo oshikulya oshiwanawa noshi na uundjolowele. Ohatu yi longitha okulya onga onyama.

Oshikuku shoondjuhwa. Methano muka otamu monika nkene oondjuhwa oontokele tadhi munwa, ndhoka dhili dhokuvala omayi nodhombelela.

Ondjila yomamanya ndjoka yeenda mokati koondundu mombuga. Methano otamu monika ondjila yomamanya nenge tutye ongalama ndjoka hayi ende iiyenditho uuna aataleli po taya ende mombuga moka mu na omamanya niikulundundu.

Oshikunino shoongombe oonkiitu nenge tutye dhomahini, ndhoka tadhi monika nkene tadhi pewa iikulya.

Oshikuku shondjuhwa ontiligane. MoNamibia omu na omahala ogendji mpoka hapu munwa oondjuhwa oontiligane, mpoka hadhi tekulilwa pehala mpoka pe na iikulya nomeya ga gwana nawa.

Omuthigululwakalo gwaAwambo muna aakadhona taya fukikwa.

Oondama dhomeya nenge tutye oompungulilo dhomeya mpoka tapu monika aalumentu yeli ya tatu ya thikama, yaali yena omayemele

Iinamwenyo yomiihwa moka tamu monika ngaashi, oongolo noonduli.

Uukwatya we wangandjo nkene tali monika una etango tali piti nenge tali ningine. Ewangandjo ohali monika lyashungala unene tu ngele etango tali ka ningina tutye ano tali ka pa oyana.

Omahala gokuthuwapo nenge gokuvululukilwa ohamu kala muna uumbete. Ohamu kala wo muna okamwiidhi kahapa nawa noshowo uundama mono omuntu ta vulu oku kayoge uuna uvite uupyu.

Iilokolomwa ya yooloka mbyoka tayi monika yili miikwatelwa yoshiwambo.

Aataleli po oyendji ohaya ka mbadhala oku enda koompadhi, oku talela po, no ku tala nkene oshilongo sha shitwa. Methano Ota mu monika omutaleli po eli po mbanda yo ndundu,a kuutumba ta tala uushitwe woo ndundu.

Ekodhi tali monika tali tuka mombuga.

Okashina okashona okatiligane, kokulonga moshikunino nenge mepya. Kokupulula nenge okuhedha po omwiidhi.

Onduli yo kanana thingo, onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti, moka muna omiti ominene dho omile, konduli ohatu kuthako onyama hayi liwa , noshipa hashi vulu oku longithwa wo, oku longa oongaku nosho tuu.

Ehala lyokukala omutumba nenge tutye oshinyanga shoku kuutumba.

Ehala lyomainyanyudho nomatalelopo, ndyoka tali monika li li mokati komiti niimeno.

Omatemo omatiligane gokupulula oshikunino nenge mepya.

Eteyo lyoohi. Methano otamu monika nkene aalumentu yeli yaali mboka yeli taya kwata oohi. Dhoka hatu longitha ongaa iikulya yetu yopaushitwe. Oohi onyama noshinima hatu shili nohadhi kala momeya moka hadhi kwatwa mo noonete nenke niishongo.

Iikunomwa nenge tu tye iimeno mbyoka tayi monika opo ya piti mepwa lyopashinane.

Elundu lya ziza nawa, methano muka ota mu monika nkene omwiidhi gwa hapa nogwa nyanyukwa omolwa omuloka omwaanawa mo ota mu monika oondundu dhi na iimeno iizizi notayi ulike ya nyanyukwa.

Iigadhi, iigadhi oyo ompungulilo yaawambo mono hatu pungula mo omahangu nosho wo tuu iilyawala moka hatuyi pungula onga ompungulilo yetu. Ohayi siikilwa nee noluhaka ndoka lwa kumbwa nomwiidhi

Uunamapya wokumuna iingulu, methano muka otamu monika iigunda yiingulu mbyoka ye e dhililwa miigunda ya yooloka.

Emuno lyiikwamawawa, oondjuhwa noombaka dhomalwala ga yooloka, oontokele, oonduudhe noonduudhe noontokele.

Oshikunino oshamapungu shoka sha sa po komutenya.

Omenye ondumentu ndjoka tayi monika tayi napa omwiidhi gwawo gwa ziza nawa.

Kamalyenge embakumbaku ndyoka hali longithwa okufula nokulonga oopate. Ohali ende nomalyenge nohali londekwa momaloli uuna tali ende kondjila ya kolongwa.

Omatemo goshinanena gokupulula nenge okuhelela omwiidhi moshikunino nenge mepya.

Olweendo mombuga! Osheenditho shaapashiyoni shili mombuga ndjoka yakukuta muna oondundu nuumeno nomiti omishona dhakukuta kwenyelela.

Oondundu nomiti dha ziza nawa nuumeno uushona mwa kwatelwa omwiidhi gwa sa omutenya.

Oshikunino shoohi dhomankende moka tamu monika omankende ge li muundama wopashinanena womeya.

Okashina okashona kokumbakula mevi uuna ngele to longekidha uunafaalama woye. Okupulula po omwiidhi, okuhelela noshotuu nokutsika iimeno yoye.

Oshikunino showowa sha hapa nawa.

Oshikunino shoshinanena moka tamu monika iikwamboga noopipe dhomeya.

Ongombe onduudhe yombulutse nomayala omatokele mepunda. Yi na omuya mothingo.

Egumbo lyOshiwambo olyo egumbo ndyoka hali dhikwa niiti hayi kambwa nomihuya. Megumbo lyOshiwambo oto adha mo oondunda dha kumbwa nomwiidhi dho odhi na iithini. Iithini iiti mbyoka hayi tetwa komuti e tayi dhikithwa ondunda mooha yi kale ya thita nawa.

Ekunguluko lyomeya ndyoka lye enda pokati koondundu. Methano ota mu monika nkene oondundu dha topolwa ke kunguluko lyomeya ge enda pokati kadho nuumeno uushona wa mena kondundu.

Ehala lyokwoontela okamutenya lyokukala omutumba. Okwiindjenyeka kolutu uuna ngele etango talipiti.

Oshikunino shoomboga shopawunongononi moka tamu monika oomboga dhahapa nawa, ndhoka hadhi itekele dhodhene nodhili mehala lyagamenwa.

Oosino tadhi kondjo mombuga.

Ethimbo lyo muloka omwaanawa, taku monika omeya, omvula ya loka nawa niikogo nevi lya hapa nawa

Uumeno uushona tawu monika wuli miimbamba. Otawu monika wa mena nawa wa hapa. Mo omuna uuhoho wagwana.

Etale lyomeya, methano otamu monika etale lyomeya ndyoka li li pokati koondundu lyoka hali etwapo uuna omeya taga kunguluka okuza kondundu nondundu tageende pokati koondundu tageya ga gongale pehala limwe.

Olweendo mombuga, moka ta mu monika aantu taya ende kolupadhi mombuga ya kukuta, yasa omutenya, yina iimeno yasa omutenya, ta mumonika woo oondundu, no mamanya, niitekela yomamanya.

Ethano ndyoka tali ulike yahaanekwa uusiku mombuga moka muna omiti dhakukuta.

Ondama yomeya ndjoka tayi ulike yi na oohi dhomwaalu ogundji , yo ondama oyi li ya kolongwa noya tungwa nekuma .

Oondjuhwa oha dhi vulu oku dhipagwa opo kumonike onyama yokuliwa . Nenge ota dhi vulu woo okuza omayi ngoka haga landithwapo.

Omukalo goshinanena goku tekela iimeno yoye yomepya. To longitha ominino ngoka tagu tekele kugo gwene.

Omuntu atungapo opololeka ye yokumuna oohi. Mwene gopololeka oha teke omeya mokandama koohi talongitha oopaipi dhoka dhatulwa kumwe hadhi patululwa opo dhitule omeya mokandama.

Okashina nenge tutye okambakumbaku koku teya omwiidhi.

Ekuno lyoohi Moka tamu monika uuhi uushona mboka opo wa valwa lela.

Egumbo lyo pahanga nenge tutye egumbo lyoshinanena, egumbo lyatungwa nodhopi dhoshinanena ewanawa lyili popepi nomiti dhahapa nawa.

Omiti niimeno tayimonika ya hapa nawa, nethano djomuntu iikwata polupanda ataalela nawa kiimeno nomwiidhi ngoka gwahapa nawa.

Omumeme ta gandja epukululo komulumentu pangodhi.

Epya lyoshikunino shoomboga. Mefano muka otamu monik monika nkene muna oomboga dhoka dhili dha koka nodha hapa nawa.

Iikulundundu nomamanya Niitekela yondundu tayi ulike yaza kumwe.

Uunafalama wiimuna. Aantu ohaya munu oongombe hoka haya kuthako oonyama nomahini ngoka haga longithwa okuliwa nenge haga landithwapo opo aantu yamonemo iimaliwa yawo.

Iinamwenyo yomokuti, moka tamu monika ondjamba tayi pombo omeya, oomenye nooholongo.

Oshikunino shopawu nongononi. Methano ota mu monika oshikunino shoka shina eshina ndyoka hali itekele lyolyene tali iikulula, lyolyene tali teya lyolyene iimeno yalyo.

Aantu yeli mehala lyomateleli po taya tala nkene tango tali piti.

Ekwato lyoohi, otamu monika nkene aantu taya kwata oohi metale nenke mokandama komeya.

Uuhi uushona tawu monika wuli peke mboka wazi momeya.

Nkene to longekidha oshikunino shiimeno. Oku tula mo oopipe dhomeya noku kuna.

Eteyo lyomahangu. Aawambo ohaya kunu omahangu, e taya longo omahangu ngoka haye ga teya, moka haya mono mo iikulya. Hamu zi uusila wokudhunga nuusila wokuteleka iimbombo.

Aantu ya thikama ya tala okampanda okashona.

Ongombe onkintu tayi monika methano yina uutana wuli uyali.

Evi noondundu dhokomukulofuta. Oondundu dhokomukulofuta odho oondundu dhoka dhili dhatholomwapo mendumbalalo lyevi dho inadhikola ohadhi kumuka ethimbo kehe. Ngeshi tamu monika methano opuna oondundu ndhoka dhili tadhi tekawuka dhili wo naanaa komukulo gwefuta.

Oshikuku shoondjuhwa otokele moka tamumonika methano omayi noondjuhwa otokele nomuntu.

Mpano otapu holoka ondjamba yondumentu ndjoka ta yi iyendele oyo ayike mombuga.

Eshina lyoku pulula nenge tutye ombakambaku. Ombakumbaku ohayi longithwa oku pulula epya niikunino noku helela wo. Dhoka dhopashinanena tadhi kudha mo omwiidhi mepya.

Ondunda yokulala ndjoka tayi monika yi na ombete ya kundukidhwa konete yokukeelela okulika koomwe.

Methano muka otamu monika okandjamba okashona hoka ke li taka teya iitayi komuti.

Eteyo lyoohi. Uuna aantu ya munu oohi etadhi koko, nena aantu ohaye dhi teya nokudhi kutha mo ano dhika kandule po omukaga. Oohi odho onziililo yonyama ndjoka ando hatu longitha mekandulepo lyomukaga.

Oshikunino showeya nuuhilili. Oweya oko okameno haka kala okatokele haka kala kena omitse omutokele nohaka liwa.

Oombakumbaku dhi li mbali ndhoka ta dhi tula evi li kale lya elekathana no lili momutholomo gumwe. Methano muka ota mu monika oombakumbaku omuzizi omunene ndyoka ta li pulula evi opo li kale lya elekathana naanafalama ye li longithe okukuna iikunomwa yawo mbyoka hayi eta iikulya.

Uunafalama woku muna iingulu.

Emuno lyoondjuhwa, mefano otamu monika nkene aantu taya tameke uunafalama woku muna oondjuhwa. Moka mefano muna uuyuhwena mboka opo tawu koko, wategelela oku koka wowu ninge oondjuhwa onene dhodhi vulu oku liwa.

Okandama kokupungula omeya nokumuna iikwameya.

Uunyenti, uunyenti owo okanamwenyo hoka haka kala mombuga hakafuluokwena onga egumbo lyako nomethano mokaotamu monika okanyenti.

Endombo, methano muka otamu monika endombo lyili mombuga. Endombo olyo, osho oshimeno shoka ihashi si no ihashi pumbwa omeya ogendji. Nohashi kala olundji mombuga moka mwa kukuta mokwenye.

Ombuga tayi monika yatya omiti niimeno ya ziza nawa.

Oshikunino shiikwamawawa moka tamu monika oondjuhwa, oombaka noonkanga.

Ombuga, methano muka otamu monika oondundu nomwiidhi gwakukuta. Mo omuna wo iimeno mbyoka hayi hupu mombuga nompwaa hena ompumbwe yomeya yasha, ngaashi tayi monika mefano yahapa nawa.

Oshikunino shoondjamba moka tamu monika nkene oondjamba tadhi pewa okulya.

Omudhingoloko tagu monika gwa mbugala, gwa kukuta gomokwenye lela, mu na oondundu niimeno inayi hapa nawa tayi hala okusa.

Okandjamba okashona, okandjamba otaka li iihwa no otaka monika nawa noonkondo .Konima yako otaku monika aatalelipo ya tala okandjamba nkene taka tekulwa

Oombawutu nenge tutye iiyenditho yopamuthigululwakalo yoko mbanda yomeya.

Oosino mbali tadhi kondjo mombuga. Methano otamu monika oosino mbali. Osino oshinamwenyo shoka shooniga oonde dhu ukilila gu uka mombanda.

Ehala lyomayinyanyudho nomathuwepo moka tamu monika lya hapa nawa muna nesiga lyoku yotha onyama.